Kuleli gumbi kulemfanekiso efakwe ngasemdulwini njalo kulama tafula amabili agombolozelwe yizitulo. Kube njalo lama shelusi afakwe izingwalo zokubala.

Kulefulegi elombala olithanga, oluhlaza tshoko, oluhlaza okwesibhakabhaka. Kubelejaha elimileyo ngaphansi komthunzi kuleli bhilidi, eligqoke ijazi elimhlophe lezicathulo ezimnyama, ezilombala omnyama lomhlophe.

Kulamajaha amathathu ahamba wonke eceleni komgwaqo. Kulotshani obuluhlaza tshoko, kukhanya lenhlabathi lamagodigodi emgwaqweni. Kulezihlahla ezinengi eziseceleni komgwaqo.

Umnyango waleli bhilidi uvaliwe lamafasitela wonke avaliwe. Ngaphakathi lapha kutshengisela umbuko esibukweni kulendlu engasese ekhanyayo etshengisela ukuba lesibhakabhaka esibomvu.

Kulezihlalo ezombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,kube lamatafula amathathu afakwe ngaphambi kwalezi zihlalo ,kube lendawo yokubhalela eluhlaza tshoko. Kube leyinye engaphezulu indawo yokubhalela emhlophe.